Motikari dzirikufamba mumugwagwa mudhorobha, tsvuku nedzesirivha. Mumugwagwa umu mune zvikwangwani nesimbi dzeyero dzakamira.

Musikana akapfeka hembe dzewaiti. Arikufamba apo pane vanotengesa nepane zvikwangwani mudhorobha makazara vanhu.

Masora akagadzirwa zvakanaka ari pedyo muzhinga memugwagwa, nechivakwa chakagadzirwa zvakanaka nezvipepa zvakamira mudenga.

Mukomana akagara pamusika achitengesa shangu akapfeka bhachi rerudzi rutsvuku nehembe dzakawanda dzakaunganidzwa pasi dzirikutengeswa.

Simbi dzakagadzirwa zvakanaka. Iye mudhuri unezvidhina zvakawanda nemaburi akagadzirwa zvakanaka. Nemuti urimujinga.

Masora nemakwenzi zvine mashizha egirini, nemasora madiki akawanda zvikuru.

Varikufamba mumugwagwa. Vamwe vakamira vakabata zvingoro nemotikari irikufamba mumugwagwa yerudzi chena.

Masora erudzi rweshanga nemuti uri parutivi une mazhizha egirini akawanda nemamwe akaoma.

Chingoro chiri kufamba chichisundwa nemotikari ine rudzi rwedenga yakamira parutivi pomugwagwa nevanhu vaviri vakamira.

Mupopo uyo wakapereka mapopo akawanda kwazvo. Mune mapopo erudzi rwegirinhi, nemashizha mahombe erudzi rwegirinhi.

Mukadzi ane vhudzi hombe tema. Akapfeka mhete nezvitambo akabata hari irikuteura mvura.

Makwenzi ane mashizha egreen nemamwe anemashizha ebrown, nemasora akaoma nemiti irinechekure.

Motokari dzakamira padivi pomugwagwa. Dzine rudzi rwesirivha nedzimwe dziri kufamba mumugwagwa wemudhorobha nezvivakwa zvemudhorobha zvakareba.

Murume akamira akabata zvokudya nemadzimai maviri akagara pamusika wemambatatisi. Mbatatisi dzinotengeswa dziri muzvisaga.

Murume anevhudzi rakareba, nemudzimai akapfeka nguwani nehembe yeyero, nevamwe madzimai varikugadzira zvinhu.

Maruva akagadzirwa zvakanaka anerudzi rwegirinhi. Uyewo motikari dzakawanda nemiti mihombe inemashizha egirinhi.

Zimuti ziguru zihombe rine mashizha akawanda e girinhi. Nematavi akawanda makobvu nematete.

Dovo rakawaridzwa iro rine rudzi rutsvuku nerutema nerwebhurawuni rakawaridzwa pasi.

Motikari yesirivha iri mumugwagwa irikufamba nemiti mihombe inemaruva iri mujinga memugwagwa nechivakwa chesirivha chinoteverera mugwagwa.

Muhabhurosi une zvihabhurosi zvimwe zvisati zvaibva une mashizha ane ruwara rwe girini anovaima kwazvo.

Makwenzi ane mashizha ane rudzi rutsvuku nemamwe ane rudzi rwe girini. Neimba ine marata esirivha nedanda remagetsi rakamira mudenga.

Sadza jena rine muriwo wemaguru akatsvukira nemuto une matomatisi akatsvukira zviri mundiro.

Sora rakapiswa nemoto nerakaoma, nematanda esimbi ebhuruu. Nedzimba dzakawanda, izvo zviri parutivi rwemugwagwa.

Chivakwa chakaisvonaka kwazvo, chakavakwa zvakanaka chakareba. Parutivi pegomo rine miti ineruvara rwegirini

Misika irimujinga memugwagwa yakatevererana, nemunhu arikufamba mumugwagwa. Neuyo anechingoro chichena anoratidza kuti arikutengesa.

Masora akarebenuka, ayo ane ruvara rwegirini akawanda zvikuru netumwe tudiki turi nechemuzasi.

Mbeva iri kufamba ine rudzi rwebhurawuni ine tunzeve twakamira mudenga. Iri kufamba pedyo nemuti une mashizha egirinhi.

Masora akaoma ari pedyo nenzira, nedzimba dzisina mafafitera, dzine marata esirivha dzine miti iri kuseri.

Motikari dzakawanda dzine mari dzakasiyana, dziri mumugwagwa mudhorobha mune zvivakwa zvemudurikidzwana zvakawanda.

Imba ine marata esirivha nematombo akagadzikwa pamusoro ine chidziro chakadhirowewa chidhori nemiti nemasora.

Mudzimai nevarume vaviri, umwe wakapfeka nguwani nemumwe akamira. Mudzimai uyu akapfeka hembe ine ruvara ruchena nerutema nebvudzi refu.

Dutavanhu rineruvara rwedenga nemafafitera ane ruvara rutema, rakamira mumusika wezvifambiso.

Muti weheji une mashizha akanaka egirini uri mujinga mekanzira wakareburuka chaizvo.

Nyama ,nematomatisi, nembatatisi zviri muchi dheka chitsvuku. Chine mibato miviri chakagadzikwa pasi.

Murume ari kufamba akabata runharembozha . Akapfeka bhurugwa rerudzi rutema Nemumwe ari mumotokari ine ruvara ruchena.

Garikuni rerudzi rutema rine mapapiro ane zvichena nezvitema. Nehukwana yerudzi rutema. Nechitanangara chinoiswa ndiro dzinenge dzasukiwa.

Mumango une mashizha egirini akareburuka, nemaruva, uye nemango dzichiri diki dzegirini.

Akamira akabata tsvimbo akabereka nhava. Nemumwe arikusunda bhara achienda pazvidhina zvakaunganidzwa namai vakamira pamusika parutivi nechingoro.

Chiimba chidiki chakagadzirwa nemapuranga akawanda nehwaya yesirivha yakapetwa petwa nemarata esirivha.

Mugwagwa nedanda riri pedyo rine chivhenekeso chomumugwagwa nemotikari tsvuku iri kufamba mumugwagwa neimwe chena dziri kufamba.

Nyama yakabikwa yakatsvukira zvakaisvonaka. Yakaiswa mundiro yerudzi rwepuranga. Yakagadzikwa pamusoro pefafitera.

Dziva diki rine mvura yakawanda nemakwenzi ari parutivi akakomberedza ane mashizha egirinhi.

Huni dzakagurwa zvakanaka dziri mujinga memugwagwa uye nezvitangwena zvakavakwa nedzimba dzine marata esirivha.

Mugwagwa unopinda nemudzimba dzakawanda umwe unevhu dzvuku nejena, nemasora akaoma uye denga rakachena zvikuru.

Varume vakawanda vakapfeka zvivharisa muromo. Vamwe vakapfeka zvitema vamwe vakapfeka zvitsvuku varikupinda muimba.

Munhu arikuratidza kuti in'anga. Akàgara pasi akakomberedzwa nemishonga nemari zhinji iripasi.

Imba yakavakwa zvakasvoonaka. Ine marata matema nemugamura mvura muchena. Nechiudziro chakavakwa nezvitema nezvichena.

Goronga risina mvura rine miti murutivi dzine mashizha egirini. Rine matombo namashizha akaoma ari mukati.

Zvitoro zvinezvikwangwani pamusoro, nemafafitera akawanda nechimwe chakavhariwa, zviviri ndoozvakavhurika.

Mugwagwa une makomba nemasora egirinhi ari mujinga nemudhuri wesirivha nemiti mihombe.

Marara akaunganidzwa panzvimbo isingatenderwi kurasirwa marara. Ari parutivi nemasora akareba egirini.

Mudhorobha mune motokari dziri kufamba mumugwagwa nedzimba dzemuturikidzanwa uye denga rine makore akawanda machena.

Mibanana ine mashizha akaoma kumusoro nemamwe aneruvara rwegirini netambo iri mudenga inofambisa magetsi.

Mugwagwa unodarika nepamusoro pebhiriji. Rine simbi murutivi nezvimudhuri zvakavakwa zvakanaka zvinezvikwangane.

Nyama yakasvowanda kwazvo. Yakabikwa yakaiswa muchidheka cheruvara ruchena riripamusoro petafura.

Motikari dziri mumugwagwa idzo dzirikuenda kwakafanana uye nemuti uriparutivi pemugwagwa nezvikwangwani zviri mujinga memugwagwa.

Vakomana vaviri vari kumhanya vachienda kunhu kumwe. Mumwe akapfeka zvitsvuku nemumwe akapfeka zvichena nezvitema.

Varume vaviri varikufambidzana. Mumwe arikusunda chingoro chine masimbi. Vakapfeka ngowani tsvuku nemotikari yevanhu varikufamba.

Gomo rine ruware rine miti ine mashizha egirini anoratidza kuti akasvibira kwazvo uye nemunda usina kurimwa.

Imba iri kuvakwa nezvidhinha. Uye masora ari mijinga meimba, nechikomo chine miti dzakawanda nesimbi yenetiweki.

Mudhuri une ruvara rwesiriva nehwaya iri pamusoro yakapetwa nemuti une mashizha egirinhi nemasora aripasi mamwe egirinhi mamwe akaoma.

Mukomana akasimudza chinhu, mukomana akapfeka bhachi rine mitaro michena inodzika.

Vatambi vekiriketi, avo vakapfeka hanzu dzakafanana. Mumwe akapfeka yegirinhi nechitema mugirawundi.

Jira rakayanikwa parutivi pomugodhi wakavharwa nechigaba chekucheresa mvura chine rudzi ruchena nemuti wemumengo une mashizha ane ruvara rwegirinhi.

Motikari dziri kufamba mumugwgwa wemudhorobha nemunhu arikufamba parutivi pemugwgawa pazasi pezvitoro zvekutengesera.

Mukomana ari kufamba mumusika wemabhazi, akabereka bhegi rine ruvara rwegireyi nemabhazi ane ruvara rweyero.

Mudzimai arikufamba mudhorobha, achipesana nemurume akapfeka nguwani, nemumwe murume arikuenda ariparutivi pemasimbi akawanda.

Nyimo dzakwanda chaizvo dzine marudzi akasiyana dzimwe dzi tsvuku dzimwe dzichena dzimwe ndodzi tema, idzo dziri murusero.

Vakomana vari kutamba mutambo wenhabvu. Vamwe vakapfeka zvichena nezvitema vamwe vakapfeka zvitsvuku zvine zvitema namuzvinapembe wakapfeka zvitema.

Mukomana akagara pachituro neumwe arikufamba achipfuura pamusika uri kutengeswa zvimwiwa .

Mugwagwa nemasora egirinhi neakaoma nedzimba dzemuturikidzanwa dzerudzi ruchena nemarata esirivha.

Zvivakwa zvekudzidzira zvakaiswa ruvara runenge rweyero uye chakakomberedzwa nefenzi yahwaya.

Mudzimai arikufamba mudhorobha akabereka mwana ane ngowani yerudzi ruchena, nemurume arikufamba pakati pomugwaga wemudhorobha.

Sora rakapera nerimwe ririkubukira riripedyo nechivakwa chakakomberedza miti mihombe inemashizha egirini.

Shiri mbiri dzine ruvara rutema dziri kubhururuka nepamusoro peimba ine mafafitera ane ruwara rutsvuku.

Bhiriji rinodarika nepamusoro pemvura iyo ine marara nemasora mahombe mujinga nemiti yakawanda.

Munda une chibage chakarimwa chine mashizha ane ruvara rwegirini. Nematanda akavakirwa kuvharira munda wechibage.

Mudhuri wakavakwa nezvidhina. Uyo une maburi maburi akaiswa simbi negedhi resimbi nemiti ine mashizha egirini.

Mari yakawanda zvikuru kwazvo iyo inosvika kuma zana, nezvitsvuku zvimucheka, nemakenduru akabatidzwa.

Mukomana akamira parutivi pemusuwo unopinda pane zvivakwa zvimwe zvine rudzi rwedenga nemotokari dzakamira.

Motokari yerudzi ruchena iri kufamba mumugwagwa wemudhorobha. Neimwe motokari ine rudzi rutema yakamira parutuvi rwekumira motokari mudhorobha.

Zvivakwa zvakavakwa zvakanaka zvine mavara machena neruvara rwunenge rwevhu. Nemiti yakaita sango yakasvibira ine mashizha aneruvara rwegirinhi.

Nyama yakatsvukira ine muto wakatsvukira yemaguru nematumbu iri mupoto yesimbi yakanaka yakagadzikwa pamusoro petafura

Ruva rine mashizha egirini. Rakabereka maruva ane ruvara rwepepuru nerutsvuku rakasvonaka kwazvo.

Mukomana arikufamba mudhorobha akapfeka hembe yerudzi ruchena nemotokari dzkamira panzvimbo yekumira mumugwagwa.

Ruva rakazvambarara pasí rine zvimiti zvakareba riri pedyo nezvimatombo zvarakagadzirirwa.

Muti muhombe une mashizha madiki ane rudzi rwegirini nesora riri pasi nechigaro chekugara neimba ine zvidhina zvakawanda nechimuti chidiki.

Ruva rakazvambarara pahwaya yakasunanganidzwa sunganidzwa yesirivha, uye nematombo, nemapuranga akawanda nezvimwe.

Mudhuri wesirivha uri pedyo nemazimiti mahombe, uye nemarara akaraswa pedyo nemugwagwa.

Masora mahombe nemamwe akaoma nemaruva anoyevedza nechimudhuri chichena.

Mugwagwa wakagadzirwa zvakanaka une zvichena nezvitema nechikwangwani chihombe nemotikari mbiri dziri kufamba dzichienda kunhu kumwe nemakwenzi egirinhi.

Vanhu vari kufamba mudhorobha. Umwe akabereka nhava yerudzi rutema. Mumwe akapfeka bhachi rerudzi rutema, nemotikari dzakamira parutivi pomugwagwa wemudhorobha.

Imba iri mukati yakakomberedzwa nehwaya nesimbi dzesirivha. Imba iyi ine marata esirivha nezvidhinha zvitsvuku nemafafitera.

Ruwoko rune nzara yekuisira rwakabata chikeni chekokakora chino dhiringi.

Mudhuri une masimbi anobaya pamusoro wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku nemaruva ari mujinga akagadziwe zvakanaka pedyo nemugwagwa.

Munhu uyu ari pedyo nechipiyaniso akatochwa nezuva akasimudza maoko ake nechemudenga.

Mbudzi hombe chaizvo. Dzine ruvara ruchena nerwebhurauni. Idzo dzirikufamba mumasora egirini neakaoma.

Miti mikuru kwazvo ine mashizha e girinhi nemasora ari pasi.

Munhu akapfeka zvitema ari mudhorobha nemotokari dziri kufamba mumugwagwa mudhorobha nechivakwa chine dzimba dzemudurikidzanwa chihombe.

Motokari hombe inerudzi ruchena nemavhiri matema uye yakamira paivhu dzvuku iyo inotakurisa zvinhu.

Simbi dzakasimuka mudenga nemuti unemashizha egirini, nemudhuri wakakomberedzwa .

zvikove zvidiki zvakawanda zvakabikwa zvakatsvukira, zvakabikwa nematomatisi nezvimwe zvegreen.

Dutavanhu rakamira panzvimbo yokumira kwaro. Rine ruvara rwesirivha nemafafitera ane ruvara rutema, nemuti une mashizha akawanda egirini.

Miti nemakwenzi akaoma ane mashizha akaoma nekumusoro kwacho kune girini yava kuda kunooma zvirimusango.

Muti unemashizha akasiyana mamwe akaoma mamwe anemashizha egirini ne midhuri wezvidhinha

Mudhuri wokudzivirira une ruvara ruchena nerutsvuku. Uyo wakagadzirirwa nesora rine ruvara rwegirini nomugwagwa.

Mudhuri wakakomberedza chivakwa wakagadzirwa zvakanaka nezvidhirowewa zvakasiyana siyana, nechivhariso chitema nepasi pakarongedzwa zvakanaka.

Maruva ane ruvara rwegirini nerutsvuku akazvambarara pasina nepamatombo nepawaya yakagadzirwa newaya yesirivha

Muti muhombe uri pakati pemazidombo mahombe nekamuti kakaoma kane mashizha mashoma nematombo madiki.

Imba ine mafafitera akawanda hombe ine marata akanaka matsvuku nezvidhinha zvitsvuku nemiti iri pachivanze mihombe nesora rakanaka.

Mudhuri wakakomberedza chivakwa wesirivha nedanda rinoratidza nzira, nemiti inemashizha egirinhi.

Motikari mbiri dzine rudzi ruchena dziri kufamba mumugwagwa. Mujinga memugwagwa mune maruva akadonhera pasi epepuru.

Varume wakawanda nevamwe vakapfeka hanzu dzakafanana nengowani dzakafanana nevamwe vakamira vakawanda vamwe ndovakagara.

Nyama yemaguru ine maonyeni yakaiswa mundiro chena yakagadzikwa pasi.

Chimba chidiki chine marata chakanamirwa chikwangwani. Parutivi pane matombo emakuva negonyeti rine musoro mutsvuku rakamira.

Vanhu vakagara pasi pemiti mihombe. Pasi pane motokari dzakapakiwa nezvivakwa zvine mafafitera mahombe.

Motikari iri pedyo nemudhuri une mifananidzo yevana vadiki uye nemuti muhombe une mashizha.

Maraimani akarongedzwa negaria yakarongedzwa mubhokisi. Yakarongedzwa zvakaisvonaka.

Musika wokutengesera zvipfekwa uri parutivi pomugwagwa nematombo maviri rimwe hombe nediki.

Vanhu varikufamba mudhorobha vakapfeka zvakasiyana siyana nezvi kwangwani zviri mujinga memugwagwa nezvivakwa zvemudurikidzanwa nemiti.

Mabhanana ayo ane zvitema nezvegirini akawaridzirwa pamusoro pesanga nemaavho akawanda matema neegirini akawaridzirwa pamusoro pesaga.

Ruva rine zvinoyevedza zvakawanda, zvimashizha zvegirinhi nezvimwe zveyero riripachitanda chakaoma.

Musikana ari kufamba mudhorobha, akapfeka hembe dzine rudzi rwedenga, akabata chinhava chidiki muruoko rwake, nemurume ari kufamba mudhorobha.

Madzimai akatakura zvinhu nevamwe vari kufamba vakatakurawo zvinhu vachiratidza vari pamusika pedyo nechivakwa chomudurikidzanwa.

Motikari hombe ine zvitema nezvichena nezvitsvuku nechekumberi kwayo. Iyo yakamira paivhu jena ine mavhiri eblack.